Daro asati woyikko qodan ichachcha gidiza asati ha simidi utida ha asata gidon issi macasa dara qamise mayada ba sintan borisa wotada utada daus.

daro gaxxare asati issi kaame giddon uttidayssanne ,ha asata giddoppe issi aawa dayssi boththa afala mayi7idi ba huphphe bolla afala qaccidi ha simmidi uttidayssa bessees.

Daro asati shiiqidi issi gita gita boora dizayssa ba sinten essidi ha borazas ka malkey zo7o gididayssa ba sinten essidi boorazas kace bolla wodoro oykkidi eqqidi doosona

Daro asati shiqidi udula gidon katha qolidi cadishe dizaysane issi addezi cadishin harati iza yidi beyishe dizaysa beses

Asati hayssan shiiqi eqqidi wancca be kushen shillimaate ekkidayssa denthi oykkidi gaammonne mahe ite woykko galbba mayidi doosona.

isse gita keeththey keexxettidi lanqera hene baggara dishin ha keeththaza lanqen haaththefa paateti bollara qolettishe dizayssanne garsen diza haaththeti cililonne beyanas lo7izayssa

qoodan keehippe daro asati shiiqidi ha simmidi eqqidosonna ha asata sinsanka issi macasidaara dunguza may7o may7idara izeta sinthen dannasashe dizayssa bessees

Issi keeththa lanqan nam7u asati yiidi eqqidi woykko maadirike bolla eqqidi asas ba qofa aaththishe dizayssanne ha asata sinthera qasse sinthe baggan muthati dolishe dizayssa bess.

issi keeththa giddon daro asati deettes ha asata giddofekka ha bagga sinthe baggara nam7u macasati doosona ha nam7u macasatappe heni baggara ha simmada zoo aayadaara eqqadus

Issi orde adde dayssi huphe bolla gaammo giza dunguza qoofe woththiday izi mayda mayozikka gaammo dunguza gididayssi be duuna bolla mayke oykkidi asas haasayishe dees.

Issi xaraphey huge giddon dees daro asati he baggarakka ha baggaya woykko oshacha baggaranne hadersa baggara simmidi uttida izeti izi aufe haasay a shishi diize.

Daro asati uttidi deetesshin izata gidoppe issi adde dayssi gaamo giza dungguza qoofe ba huuphe bolla wothidi izi mayizaysazikka dungguza gididayssi de7ees.

issi dalgasohon daro asati shiiqidi uttidayssanne ha asatappe indeti woykko aayeti gammo dunguza may7o may7idayssa bessishe dees

heedzdzu attuma asati xarapheza bolla uttidi waraqata bolla xaafishe dizayssanne ha asati ba huphe bolla dunguza qoofe woththidayssa issoyka qasseka salo medho qoofe woththides

Hayisan qaseka issi saleda bola maaze zare zangarata woyikko parketa woyikko worata xafo keeththa odishe des.

Hayssan qasseka yela ga nayti shiiqidi mitha ba kushen woykko punettiza iqa ba kushen oyqqidi afala danci danci may7idi dannasishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka oyddu soozeza zoozen de7iza saynne giddon issi saynne puphilera dizayssa issi nozan qas ashoda dizayssa qa dumma dumma harara qommora diza katha bessees

gita keexxeti keexxettidi dishin ha keeththetas beni wode buqura woykko aksume hawulte gizayssi keexettidi dizayssa bessishe dizayssakko

gasha nayti hayssan shiiqidi issi macasa daariranne heedzdzu attuma nayti shiiqidi ho7ora luudoti ekkidayti miicishi dizayssanne ha nayti beyi shinkehippe lo7izayssa bessees

oyddu zozezanka caalida keeththe keexettidi dizayssanne ha keeththeza lanqera qasseka salo mala qalame qabbayettidi dizayssa bessishe dees

heedzdzu maca nayti shiiqidi maata ba kushen kallora histi oykqidi may7o dunguza may7di izati uttidayssanne ha simmidi miicishe dizayssa bewoos

hayssa asati tani beyi shin mushuurata masatotes ta gishinka issi addey ba may7o mayetidi giigin macasiyakka worqetara aaththada booththa may7o may7ada issife oykketidi doosonna

hayssan qasseka issi ali husene geetettizayssi tophiya giddon zal7anchay erettidayssi hazal7en maraqetidayssa woykko anjettidayssa yootishe dees

Hayssan korontte shuuboyii keehippe oosettidii dizaysanne ha korontte shuubozappe dugge baggara qasekka miiththatti woykko hayssa aabukadotinne hara haratti dizayssa beses

Issi aaressa addedayssi ba duuna bolla kushe woththidi ha simmidi poolise may7o may7idayssi uttidi asi izas yootizayssa be ishe dizayssa bessee

Salo medho mayida may7o mayida pooliseti issife shiiqidi salpetidi eqqidayssanne gede bagga simmi eqqidi ba kushe guye aaththidi bayidi izati eqqidayssa bessees.

Qodan kehi darizayisi woyikko poqe gita gita poqe kexxetidi wuriso bola woyikko wurishe dizayisanne iza garsara qase gashe keeththati dizayisa beses.

Issi gita gita pooqe giddon woykko keeththe giddon daro asati nu qoodidakko qoodan keehippe dariza asati shiiqidi uttidayssa bessishe dees.

keehippe daro asati qoodan gede nam7u tamma gidiza asati shiiqidi ba sinthen haylandera haaththe woththidi hara as guyera izata tamarsizayssa siyishe dizayssa bessees

Hayssa wodey ehida keeththe woykko pooqe geetettiza keeththezi buro keexxetti shedizayssanne ha keeththaza garserahen baggara issi kaame booththa medho kaame dizayssa bessee.

nam7u asatey zilla may7o may7i dayti gimbe keeththe woykko pooqe keeththe keexxishe dizayssanne mithata bolla kessidi shocishe dizayssa bessee

daro qoodan keehippe dariza asati booththa may7o may7di woykko macasati shiiqidi booththa qamise may7di issi gita keeththe sinthara ha simmidi madadara eqqida

Hayissanni qasekka daro asati issi keththa garissanni shiqidd uttidayissanne haa asati qasekka asata giddoppe issi ayo dara galali''o mayo mayada bee huphphenni shashshe qaacidaro besses.

Hayssan qassikka hospitale giddon haakimeti shiiqidi issi aayo daara keehippe saketada ichchidi izo qassikka izi harggeza izeti maramarishe dizayssa besses.

Issi haakime daysi issi cima aaway saketidi yiin aawozas suutha giddon diza hargeza qachidi qeseza qachidi maramarishe dizayssa bessees.

Hayssan qasse nu beyishin daro asati issi uketh woykko daabbay uuketidi xaraphe bolla uttin daro asati shiiqidi haw ukeththaza bathishe dizayssa bessee

hayssan qasseka daro asati gaamma dunguza woykko nu dere tophiya dunguza may7o mayda aayetinne aawati ha simmidi kushoy dummidi eqqidayssa bessees

qoodan keehippe dariza asati issi keeththa giddon shiiqidi eqqidayssanne izata sinthera issi caala aawa dayssi eqqidi izatas ba qofa aaththishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka heedzdzu attuma asatinne issi macasi daara ba kushen woraqata oyqqidi izata sinthera ukethi uketidi xarapeza bolla dishin ha simmi eqqida.

issi mitha garsen asati shiiqidi maatata buuccidi hugen laallidi waraqaata oyqqidi ha bessishe eqqidi doosona

Issi aakime keeththan woykko hospitalen daro asati ichidi woykko saketidi biidi ichiti dizayssanne ha asata achchera qasseka daro asati eqqedi dizayssa bessees.

Issi addedayssi issi addey saketidi yiidi uttin izas qesen narpe caddishe dizayssanne ha addaza kushen booththa guantey aadhdi dizayssa bessees.

Hayssan qassekka daro attuma asatinne maca asati issi kifile giddon geli uttidi issi maca naa daara saketayin issi kushe bolla narpe caddishe diza issa bessees.

Caalidinne cimi ekida attuma asati woykko aawati shiiqidi issi madadara uttidaysssane;Ha asata kushshen kaloy dizayssanne izata gidoppe issi aawazi keehippe cimidayssa besees.

daro asati issi keeththa giddon ha simmidi eqqidosona issi addedayssi qasseka kushe bolla denthidi gede simmidi asata be'ishe dizayssa bessizayssakko

issi oge lanqen issi addanayssi oge giddora duge yiishe dizayssanne ha ogey lanqen daro mithati woykko asi awappe kuwa giddon ashshiza mithati dizayssa bessees

Kehippe qoddani darro assati sinitha baggaranne woyiko ushacha baggararanne hadirissa baggara eqidi kushe baqishe dishin gidora qassi ichashu assati yishe dossona

hayssan nuni beyishin daro yelaga asati shiiqidi woykko attuma naati shiiqidi paanthati wolaytatho dunguza may7idi issi madadara eqqidi doosonna

issi addedayssi bookettida olla giddon puute tokkishe dizayssanne izappe guye baggara daro asati puute be kushen oyqqidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka asfawete ogey oosettidi giigidi lam'u baggara oosetti giigin giddora qasseka maatay tokketidi dolishe dizayssa bessee.

Aapotidi ekkidasora haaththay urqatida haaththay garsen beettishin hayssa ginbettidi wodday woddonta mala ginbe ginbidi woththidasora haaththay goggishe dizayssa bees besse.

issi kifile giddon asati shiiqidi aadhdhi aadhdhi issi oyde bolla uttidayssanne ha asata nuni beyishin patana pattanettishe woykko paace ekkishe izeti dizayssa bessees

Daro asati oge bolla dishin ha asatappe hedzu asati wogga shucha oge bollappe tookidi hara so izeti efizayssa besees qas izetas oshachcha baggara issi ayyo dayra dawus.

daro asati shiiqidi issi kaame giddon daro kathay caanettidi diidayssa hakaameza bollafe asati shiiqidi wothishe dizayssanne qas issi addehani baggara eqqidi dizayssa bessees

Daro attuma asati shiiqidi oge bollafe buurata pixidi denthishe dizayssanne ha attuma asatappe guye baggara issi soo kaame daara dizayssa bessees.

Issi cimmida kammey gedde adhdhidi bishshin ha kaameza guyera qasseka asati tamma eththidi iitta buratta shishidi ogge bolla xuugishe dizayssa besses.

hayssan keehippe cimmida kaame daara iitata hayssa buuratanne dumma dummasooppe kehiza iita miisheta oykko ekki ehidi buurati wodhizason laallishe dees

ihayssan qasseka galal7o medho may7ida heedzdzu asati hayssao nu woden yidayssa woykko jenetere geetettizayssa oykqidi iza giigissishe dizayssa bessees

Isi bootha macasiyo dara ba huphe bolla salo medho qope wothada haysa ha'i wode karde oykada ha besashe dizaysa beses

Issi macassiya ba huphphe mecadda duge zarssa qolada boththa macasi daara ha sima eqada salo medho shurabe mayada micase dawus

Daro asati shiiqidinne belxiginna woykko hayssa giste may'oz' may7d' ha simmidi issi matan shiiqidi uttidi dei'zayssa bessees.

nu deren gammo asati woykko caallida asati shiiqidi gammo dunguza mayidinne qas gammo dunguzaza qoofidi ba kushen maata oykqidi eqqidayssa bessees

daro asati ushachcha baggarakka hadirsa baggara eqqida ha asata giddon ha7i wode kawo woykko nu tophiya kawo geetettiza abi aymedey giddon eqqidayssa bessees

Hayssan qasseka daro asati shiiqidi eqqi indi asati maata buuccidi maata oyqqidi eqqidayssanne qas adde adde asati bandirabe kushen oyqqidi kushe bolla denthi dizayssa bessees.

Hayisaza giddoni qasekka asati shiqidinne keshappe guye bagara daro asati utidi giddoni kuwaseyi kaetizayisa shikidi utidi betizayisa beesesi

Kehippe darro issi matta shiqidi xariphe bolla duniguza hixidi izza bolla qassi dabbo wothidi baa kushe bolla shama oyikidi miccishe dosona.

daro maca asatinne attuma asati shiiqidinne oge bolla ke7idi izatas guye baggara kamerakka gidin shiiqidi oge bolla dizayssanne ha asata giddon macati qasseka booththa qamise may7idayssa bessees

issi macasaya daara ba huphe tokkosettada duge yeddidara mayke hayssa woykko qaala dhoqu istiza ne gere kushe bollan oykqada ha simmadayza eqqidayssa bessees

Issi gita keeththe giddon daro asate oykko qoodan keehippe daro asati shiiqidi ha simmidi eqqidayssanne ize ta giddofe heedzdze gidiza maca asati dizayssa bessees.

keehi caala asatinne cimmida asati woykko huphey pulumiza asati issi kifile giddon shiiqidi deettes ha asata giddofe issi addeykka dendidi heni baggara ba kushe bolla denthide etas yootishi dees

hayssan qasse nu be'ishshin oge bolla algatinne pirashsheti de'zayssanne hayssata guyppe guyera qassikka daro assatti eqqidayssa bessishshi dees

gidenam7u cima asati uttidi be qofa qofa xaafishe dizayssanne qa issi aawozi gammo dunguza qoofe be huphe bolla woththidayssa bessees

Issi karetha ayo Dara eqida be kushe bolla yedada dunxen dhoqu hist sisiza masara woyko mic getetizaysa oyqada laxana mayada eqada dawus.

Haysan nuni be'ishin daro asati shiqidi kibe kesidi woyko laniqe gogi utidi ba sinten ushanne daro qomo kathata shishidi utidaysa beses..

attuma asatinne woykko keehi caallidi ximmidi ekkida asati ha baggara issi madadara uttin qasseka heni baggara macatikka walaketidi uttidoosona

Daro asati shiiqidi issi gashe naa ba sinthan utissidi waraqata bolla xaafisishe dizayssanne ha asati iza faranthishe dizayssa bessizayssa be7oos.

Issi aayo daara ba huphen puulunthi kezidaara caalida aayo daara karetha koote mayidaara be lanqera tophiya banddira essada ha simmada utta da7awus.

Keehippe daro macashati issi matara shiiqidi ha simmidi qamisa maydayti eqqidi deosona ha macasata giddonka nam7u attoma nayti bettetes

Nam7o caalida woykko cimmida asati issi bessan shiiqidi xambaro geetettizayssa gaammo woga guufe oyqqidi gaammo dunguza qoofidi deettes.

Issi aawadayssi karetha may7o may7idayssi guye baggara issi macasiya poloshite hiixxada iza giddon kath bukettida galabay dishin aawozi ha simmidi eqqides.

Hayssan qasseka daro asati kaamezas gaaththan asi kumin qoodan laapunappe dareza asati karera kaameza oyqqidi kaames gede bishin bizayssa bessees

Hayssan qasseka ha wodey ehida maashine woykko oge goyiza kaamey oge goyi sheddizayssanne hakamezas guye baggara nam'u attuma asati duge simmi eqqidayssa bessees.

Issi haaththa shoorey dizayssa matan pude baggara qas asi simmintoninne bolokkoten keeththe keexishe dizayssanne iza bagga hane baggara qas yarkaneti dizayssa bessies

Oosanchati oto kerenne basheta hessa hessa malata issi bolla shiishshidi giya giddon bayzishe dizayssanne izetappe gede baggan qasseka daro qommo giya asa giyatishe dizayssa bessee

Macca asata shiishshidi issi keeththan uttisidi henira nami'u astamaareti eqqidi ha macca asata sinththe baggara uttisidi tamarsishe dizayssa bessees.

Woday wodidi woyko Hatha shapa lanqera wodaysa daro asati yidi ha wodaza beyidi kehipe garametishe dizaysa beaes

Issi adde dayissi kushen bandira oyqidi woratti ekidasson gitta miththi kundidi dizasson kushshe salo denththidi detes

daro asati haaththa bolla jalban yiidi haaththaza bolla ushachcha baggaranne hadarsa baggara issi bagga simmidi uttidi iza giddon poto dendishe dizayssa bessees

Asati tama shiishshidi tama eeththidi tamaza bolla qasseka basho woththidi ha bashoza giddon asho qolidi ashoza kathishe dizayssa ha misilezi bessees.

Hayssan qasseka nuni beyishin keehippe gitatidi ekkida zumay beettes ha zuma zagarsera qasseka daro asati keexxidi keexxidi geezetho keeththenne qasseka ha7i wodde keeththey dizayssa bessees.

Haysan awadaysi hu'era bo'ti ekizay karetha kote mayidaysi yidi xara'e bola hokidi izi aza woraqatan pirima oaramishe dizaysane harati iza guyen dizaysa beses.

Hayssan qasseka nam7u attuma nayti hayssa wodey ehida mashinen woykko komppiteren asata mazaggabishe dizayssanne asati qasseka issi zuurora woykko madadara eqqidi salfettidi eqqidayssa bessees.

Qodhan gede ichacha gidiza nayiti woyikko kuwase kasancha nayiti meeda gidora gede simidi bizaysanne izata giddon ha bagara dizaysi zoo'o medho maidaysa beeses.

hayssan qasseka daro asati woykko kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7i simmidi xoonidi izati yida issa waraqata bolla xaafidi izata guyera xoonizaytakko wayti gizayssi dees

Hayssan qasseka tophiya giddon woykko alame bolla dizayti hayti tooy duuxizayti i woykko bolla bolla izatas gudatey gakkida asati kowase ka7ishe dizayssa bessees.

nam7u asati hayssan qasseka ha baggaranne he baggara giidi kuwaase kaassanchati eqqididoosonna izatas giddo baggarakka manchister siti giza armay dizayssa bessees

Galal'o medho may'o may'ida kuwaase kaassancha nayti woykko isportenna nayti shiiqidi salpen eqqidi ha simmidi dizayssanne izata lanqara izata tamarsizayssati eqqidayssa bessees.

Wothancha hayle geetettizayssazi tophiya giddon erettida wothanchay ha misile bolla ha simmidi eqqidi miicishenne be ayfe bolla yeddidi xeellishe dizayssa beyoos.

kase wode silke woykko mobaale hayssa haytheda dizaa silketi nam7ati ha simmidi dizayssanne ha silkezi beni wode silke gididayssa bessees

Hayssa giddon qasseka nu beyi shin bolokkote geetettiza woykko simmintoppenne ashawappe gindettidi ootheti dayssi issi keeththa giddon shiiqidi dizayssa bessee

Hayssan qasekka issi dembba gadden be'shin xuratti ekkiza woyko asppaltte misattiza gadde gidorra haaro gare giddizayssane ha pharazas medhoy booththa gididayssa besses.

hayssan gita kaame sintha baggara booththa medhonne guye baggara zo'o medho oykqidayssi gita kaamey lamba woykko haaththa caanizayssi ha yishe dizayssa besses

Issi dalga ogera daro kawametinne daro asate henira ha simmidi yishe dizayssanne haarakka qasseka geda bishe dizayssa ha misilezi bessees.

issi mala kaameti woykko galal'o medhonne giddora qasse karetha medho oykkida kaameti zuurera woykko madadara guyenne sinthe maara kaaldidi yishe de'osona

Hayssan qasseka liqqa tamareso keththa nayti tamareso biidi kifile gidon tammarishe dizayssanne ha naytay qasseka xafishe dizayssa besishe dees.

Tamare nayti issi kifile gidon shiqi utidi tamarishe dizaysane ezeta gidora qaseka astamarezi boththa mayo mayidi bidi eqidayisa beses.

Issi galallo' medho kathi kexethidi disjin ha kethazas ha bagara daro assathi shiqidi burathane itta mishathaw woykko karetha gigisishe dizayssa besses.

gashsha nayti shiiqidi oyde bolla zuurera uttin ha gasha nayta sintera pidalete xaafettidi giigida pidaley hugen hiixettidi dizayssanne gashsha nayti izappe nababishe dizayssa bessees.

asati shiiqi eqqidi ha baggara laxa nay keeththa bolla hiixetidi dizayssa issi aawodayssi oyqqin hara asati qas heni baggara haa yiidi kushe baqqishe deettis

Keehippe daro asati issison shiiqidi hayssa teknolojey ehida komputere geetettiz hayssaza yiidi uttidi daro asati komputerizan xanna ishe dizayssa bessees.

Issi qorqoro keethte woykko nam'u pooqe woy nam'u kifile dizayssi keexettidi ke'idi giigettidi uttidayssa bessishe dees.

hayssan qasseka keehippe caali ekkida keeththey dees ha keeththazi qasseka keeththaza bolla xaafettidaye addis ababa yumbereste gizayssi iza bolla xaafettidi dees

hayssan qasseka heedzdzu yelaga woykko paantha attuma nayti ha simmidi xeellishe dees hanaytafe ha baggara dizayssazi zo7onne ba qoodhen worqe aaththidayssa

Hayssan qasekka tani be'ishin nam'u ogey bettes.nam'u ogezikka oraththa oge hayssa ha'i oge asffalte gettetizayssazi otheti giggizayssi din giddora qase botha battalions tokketidayssa besses.

Ooratha ogey buro oosettishe dizayssanne ha ogeza giddora daro asatinne kaameti pude aadhdhi bizayssa bessees. Ha ogezas ushacha baggaraka haddirssa baggarakka worati dizayssa be7oos.

ogey nam7u baggara oosettidi giigi didin ha baggara qasseka mithatara dees he baggara qasseka gita keexeti keexxettidi dizay dees makinaykka iza ogera bishe dees

Oge giigissiza kaame oykko wogga kaamehayssa kaatto geetettiza kaamey galal'o malke oynne karetha malke oykqidayssi issi oge giddora aadhdhidi bishe dees.

issi ooratha oge woykko aspalti woosettidi giigin ha ogeza giddora henira ha simmidi kaamey booththa kaamey yishe dizayssanne ha kamezappe ushachcha baggara qasseka worati dizayssa bessees

Salo mala qaalamen tiyettida keexettidi giigi ke'in ha keeththazappe guye baggara qasseka maatatidi ekkida gade woykko demba gadey dezayssa beyooso.

Hayssan qasseka iray bukkidi gade kehehipppe urqasidayssanne ha qase ha urqa ogezappe gede maggara muuzey tokketidi dolishe dizayssa bessees.

kehi caalidi woykko cimmidi ekkida asati issi matan shiiqidi gaammo dunguza qoofe ba huphe bolla woththidi issi bombadar matan shiiqidi ha bombayfe haaththe doyidi ba kushe meecetishe deettes